Muuyuni wongashingeyi omuudha oositola moka aantu haya yi ye kiikongele iizalomwa yawo nenge ndi tye iikulya. Oositola odha simana oshoka ngele kamuna oositola moshilongo aantu otaya mono iihuna unene ngaa piikulya nopiizalomwa.

Muuyuni omuna iiputudhilo oyindji ya yooloka ashike yimwe yomuyo omuna iipilutudhilo mbyoka hayi longo aantu okuninga omatyofa, iipundi niitafula ano oshiputudhilo shoka oshili shasimana oshoka oshe egululila aantu oyendji oompito dhiilonga moku ninga omatyofa mpoka hapu kuutumba aantu mongashingeyi.

Aantu nale okwali haya ningi oompungulilo dhawo moondoha, ashike muuyuni woshinanena sho mwa holoka oombanga, aantu ohaya mbaanga iimaliwa yawo koombanga dha yooloka nonkene wo yamwe oya hogololamo ombanga ya Standard Bank oyo oombanga yafa yili nawa kombinga yoku tsilikila iimaliwa yawo.

Iimeno oyili yasimana ishoka oha mu zi iinima oyindji ngaashi oha muvuli okuhongwa iiti yininge iipundi yivule oku kuutumbwa

Muuyuni wonale aantu okwali haya kuutumba komathindi nenge pevi, ashike uutekinolohi owetu kutha kohi. Aantu paife ohaya kuutumba komatyofa.

Omahangano gamwe ohaga ningi oofanditha nenge ndi tye iipindi yo ku landitha po oohauto ko mbiliha ee lela dhoka dha ningamo ethimbo mo malandithilo, na kehe gumwe ota vulu oku I monena mo oshitutuku she ko mbiliha ee lela.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhetu oshoka ohatu yi longitha okulanda oompumbwe dhetu, nohatu yi pungula wo koombaanga dhetu. Ngele katu na sha iimaliwa moonkalamwenyo dhetu, otatu ka mona iihuna, nenge ndi tye otatu mono iihuna shaashi katu na nkene tu na oku gwanitha po oompumbwe dhetu kaatu na iimaliwa.

Iimaliwa oya simana, oshoka ohatu yi longitha mokulanda oompumbwe dhetu. Ohatu yi longitha wo okupungula koombaanga dhetu. Ngele katu na iimaliwa katu na kutya otatu vulu okuhupa ngiini.

OkaATM ka Bank Windhoek oko okaATM hoka okapu okulongitha oshoka oho lesha owala eto tsikileko, okawanawa ishewe oshoka oho pungula iimaliwa kombaanga yoye okuzilila pokaATM sho oshina ondjila ofupi.

Monalenale aantu okwali haya kuutumba komathindi, otekinolohi yeshi tu ningila oshipu. Ngashingeyi aantu ohatu kuutumba komashofa.

Oositola dhiikutu odho oositola dha simana moshilongo shetu oshoka ngele katudhi na ka tu na kutya otatu zala shike. Oositola odha simana wo oshoka ooyene yoositola nayo otaya imonenemo iiyemo okuzilila mwaamboka taya landa.

Ombaanga yaNedbank oyo ombaanga ndjoka hayi nduluka po ompito yokwiisindanena sha. Sho wa pumbwa, owa pumbwa okuya mostola, to futu nokakalata. Oto vulu okwiisindanena oshimaliwa shondando ndjoka wa pewa.

Oto vulu, okwiivenena oshitukutuku shoye oku zilila kombanga ya Bank Windhoek, oshitukutuku oshina uuwanawa owundji shoka ohashi kala oshipe lela etoshi longitha kehe mpa wahala.

Muuyuni ngele kamuna sha oositola moka aantu yena okulanda iinima yi ikwathele katuna nkene tu na okuhupa. Onkene oositola odha simana moshilongo shetu oshoka omuna iinima oyindji mbyoka hatu vulu oku ikwatha nayo, mo omuna wo iikulya mbyoka hatu landa opo tu vule tu lye tse tu kale tuna omwenyo.

Oto vulu oku ilandela egumbo lyoye nombanga ya bank windhoek ohashi kala oshipu unene oshoka ohaye ku nana iimaliwa yawo kehe omwedhi uuna tayi gwile kombanga yoye.

Nedbank oyo ombaanga ndjoka ombwaanawa ngele sheya po ku pungula. Oho vulu oku ka tota ombaanga yoye hoka ho ka pungula iimaliwa yoye kehe komwedhi nenge ndi tye kutya kehe esiku wa hala oku pungula ko, ashike oho ka adha kwa gwedhelwa no ndando yi vule pwaa mbyoka wa tulileko.

Moshilongo shetu omuna oositola dha yooloka thana. Opuna wo ehela mpoka hapu ithanwa omatala, kehe gumwe ohayi a ka leke iilandithomwa ye ngaashi: iikutu, iikulya, iihongomwa moka kehe omu kwashigwana ha ende ta ho golola shoka a hala, na ogeli ga simana.

Ned Bank oyo ombaanga ndjoka hayi gandja omathigathano moka to vulu okwiivenena ohauto kombiliheelela, shivule kondando ndjoka toyi adha mositola.

Iimaliwa oya simana oshoka ngele katuyi na katuna nkene tuna okuya komeho moonkalamwenyo dhetu. Iimaliwa ohayi longithwa uuna tatu ka landa iinima nenge nditye uuna tuuka pomahala gamwe gi ili nogi ili opo tuvule okufuta iiyenditho mbyoka tayi tu thindikile pomahala mpoka twa hala.

Ombanga yaFNB oyo ombanga ndyoka ombwanawa shashi oyo ombanga yotango ya holoka moshilongo shetu shaNamibia. Oho vulu oku ningilako oompungulilo dhoye, ngele oshimaliwa owekeshi pumbwa mokukalamwenyo konale oho vulu oku keyi tala ko kwagwedhwa.

Moshigwana shetu omuna aantu oonkulungu mboka ya sikola kiiputudhilo yi ili noyi ili haya vulu okweeta po iinima ngaashi iipundi yeetwa po okuza miiti ya hongwa nawa.

Moshilongo shetu omuna oositola odhindji dha yoolokathana, oositola odha simana, oshoka ohadhi tu kutha moompumbwe dhetu moka hatu ka landa iinima yetu mbyoka hatu ikwa thitha nayo, naanasitola mboka taya landitha mo ohaya imonene mo iiyemo yawo.

Ombanga ya Nedbank oha yi kala nomathigathano ogendji kamana kandongo, nonkene oto vulu okwu ivenena ohauto yoye mombanga yaNedbank ndjoka tayi ku kalele oku kalamwenyo kwoye.

Ombaanga yaFNB oyo ombaanga ndjoka onene moshilongo yo oyo ombaanga yotango moshilongo shetu shaNamibia. Onkene oya simana oshoka kehe omukwashigwana ohavulu okumbaangela kombaanga hoka.

Muuyuni wopaife otekinolohi aantu ihaya longitha we oonyala okuyalula iimaliwa ashike ohaya longitha eshina okuyalula iimaliwa opo yamone omwaalu guli mondjila unene shi vulithe okuyalula peke.

Otekinolohi oya huma komeho nonkene aantu ihaya pungulawe iinima yawo pevi nenge nditye moondjato, ashike aantu ohaya pungula moosikopa paife.

Iimaliwa mbyoka kayi shi yomoshilongo shetu oya simana uuna tayi ya moshilongo shetu, oshoka ohayi vulu okushendjwa, ndele tayi ningi iimaliwa oyindji uuna ya shendjelwa miimaliwa yetu yaNamibia. Onkene oya simana.

Iimaliwa mbyoka kaayi shi yomoshilongo shetu, oya simana wo kiilongo hoka ya zala oshoka oyo iimaliwa haa longitha moshilongo shawo okwiilandela nokugwanitha po oompumbwe dhawo. Ano iimaliwa mbyoka oya simana shaashi ohayi vulu oku taambathanwa wo yi ye koshilongo shetu.

Hollard olyo ehangano ndoka lyili ewanawa hali gandja omukuli nenge hali yakulitha aantu kiipangelo na ngele owuli na owa manguluka monkalamwenyo yoye, oku ninga sha shoka wahala shina nuunamiti nenge shi na sha noshimaliwa wahala oku pewa.

Oompito dhiilonga odhindji moshilongo muka kungoka ta dhiladhila, nonkene aantu oyendji oya tokola opo ya patulule ongeshefa yawo yokukulula aantu yamone moiiyemo.

Iimaliwa yo kondje yoshilongo ngele ta yiya moshilongo shetu oyina ongushu oyindji nonkene aantu oha yeyi taambathana ,ha yeyi shendjele miimaliwa ya yomoshilongo shetu moka haya vulu oku imonenamo iimaliwa yawo oyindji.

Monalenale aantu kakwali hata longitha iitaafula, ashike mongaashingeyi otekinolohi oyetu kutha kohi aantu ohaya longitha iitaafula oku tentekako iinima yayo. Iitaafula oya simana oshoka ohayi tuyakula.

Iimaliwa yokondje yoshilongo una tayiya moshilongo shetu oya simana oshoka ohayi vulu okutambathanwa yo ohayi vulu okupingakanithwa niimaliwa yetu yaNamibia. Oya simana woo oshoka oyina ongushu nohayi ningi iimaliwa oyindji shampa yapingakanekwa miimaliwa yetu yaNamibia.

Mokuninga omatyofa noosikopa aantu oha yi imonenemo iiyemo yawo oyindji ya vule okwiikwatha noshowo oosikopa odha ningwa owala momiti nenge nditye miimeno mbyoka ya hongwa nawa.

Ombaanga yaBank Windhoek oyo ombaaanga yasimana moshilongo unene tuu kaanasikola oshoka uuna tombaanga kombaanga yaBank Windhoek ihakuzi nande sha sha, shoka watulileko osho owala twaadhako. Nonkene oshasimana unene moshigwana.

Moshilongo shetu otu na mo omahala ngoka ga egulukila kehe omukwashigwana. Omahala ngoka haga ithanwa omatala. Momatala ohamu adhika iinima oyindji ya yooloka ano ndi tye iilandithomwa ya yoolokathana ngaashi omakaka, oontanga, nosho wo iinima mbyoka hayi landithwa aantu yi imonene mo iiyemo yawo.

Bank Windhoek oku na iitayi oyindji moshilongo, ano yi li miikandjohogololo ya yooloka, ongaashi Ongwediva, Oshakati, Otjiwarongo nosho wo iikandjohogololo yimwe ya gwedhwa po.

Iipundi oyo iinima mbyoka ya ningwa miiti ya tetwa nawa e tayi hongwa. Nakuninga iipundi niitafula mbika aantu mboka lela ya mona elongo kombinga yokuninga iipundi niitafula.

Ombaanga yoBank Windhoek ohayi gandja oompiito odhindji dhiilonga kaakwashigwana mboka yena uunongo mokupopya, ano taya totomona iinima ayihe kombinga yoBank Windhoek.

FNB oyo ombaanga ndjoka hayi gandja omikuli kwaamboka yeli mompumbwe yoshimaliwa, ashike oho faaleleko endhindhiliko ndyoka tali ulike kutya oto vulu okufuta oshimaliwa shoka muule womwedhi, ano oto faaleleko okambaapila kiiyemo yoye.

Monalenale aantu okwali haya kuutumba kiithindi, ashike otekinolohi oyetu kutha kohi, aantu paife ohaya kutumba komashofa.

Muuyuni wopaife omu na omatala ngoka haga ningilwa oofanditha niinima ya yoolokathana ngaashi iizalomwa, iikulya niikunwa. Omatala ogeli ga simana oshoka ohaga kutha aantu onkayi naamboka yeli haya landitha momatala ohayi imonenemo iimaliwa oyindji.

Ombaanga yaFNB oyo ombaanga ndjoka hayi vulu okutula iinima kondando yi li pevi lela nenge mboka haya mbaanga nombaanga yaFNB ohaya kuthilwa ko. Uuna ku na ofanditha yoshinima ohaye shi landa kondando onshona lela.

Standard bank oyo ombanga ndyoka hayi vulu oku gandja iiyemo kaanasikola mboka yeli piiputudhilo yopombanda yiigwedheleko yo yavule oku gwanithapo oompumbwe dhawo ndhoka dha pumbiwa melongo.

Iimaliwa oyo oyili ya simana shaashi oyo hatu longitha mokukwathathana moonkalamwenyo dhetu. Ngele kapuna iimaliwa katuna kutya otatu gwanitha oompumbwe dhetu ngiini. Iimaliwa ohatu yi longitha okulanda iikulya nokufuta wo oompumbwe dhimwe dhonkalamwenyo.

Iinamwenyo mbyoka ihayi vulu okukala mokati kaantu oyo iinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga ngaashi oonkoshi, ooholongo nuumenye, ohayi vulu oku teyagulapo oonkalamwenyo dhaantu nohayi vulu oku eta iiponga mokati koshigwana na oyili ya nika oshiponga.

Ombaanga yaNedbank oyo ombaanga ya simana moshilongo, oshoka ohayi kwathele mboka ye li moompumbwe unene tuu mboka haya mbaanga nombaanga yaNedbank. Onkene ohaya ningi omahangano gokutopolela aantu oompumbwe dhawo.

Hollard olyo ehangano ndyoka ho vulu oku pungula iiyemo yoye nalyo, nokonima ngele owa mono kutya ethimbo lyoye lyo kupungula olyagwana, oto ka pewako iimaliwa yoye, yaya pombanda nondando oyindji.

Aanangeshefa aantu yamwe taya ningi oshimaliwa muuyuni mbuka wongashingeyi shaashi moostola dhawo ohaya tula mo iikwathitholongo oyindji mbyoka twa pumbwa moonkalamwenyo dhetu noho otaya imonene mo iimaliwa.

Iimaliwa yomoshilongo shetu Namibia oyasimana, oshoka oyo iimaliwa yimwe yina ongushu moshilongo shetu. Kakele woo kayilwe mbyoka tayiya moshilongo shetu ohayi shendjwa ndeetayi shendjelwa miimaliwa yetu ya Namibia.

Ombaanga yaBank Windhoek oyo ombaanga ndjoka hayi patulula oompito dhomathigathano ano moka ho vulu oku isindanena iinima yoye oyindji. Onkene ngele owuna ombaanga yoye yoBank Windhoek aluhe kambadhala wuye momathigathano wu tale ngele oto sindana nangele owa sindana osha simana oshoka oto iyetele iiyemo nenge shoka tashi sindanwa po.

Ngele kapenasha iipundi aantu kayena mpoka taya kuutumba nongeke kapenasha iitaafula aantu kayena mpa taya tenteke iinima yawo onkene iinima mbyoka iitaafula niipundi oya simana mokukalamwenyo.

Muuyuni wonale aantu kaya li haya longitha ookompiyuta, otekinolohi yetu kutha kohi. Ngashingeyi aantu ohaya longitha ookompiyuta na oyena omashina goku yalula iimaliwa.

Moshilongo shetu omuna oositola odhindji dha yoolokathana ashike konyala ohadhi landitha iinima yafaathana. Moshilongo ngele kamuna oositola nena aantu otaya mono iihuna. Oositola odha simana oshoka omo hamu landwa iikulya nayimwe yagwedhwa po, opo tu vule okupenduka tuna oonkondo.

Konyala iimaliwa mbyoka kayishi yomoshilongo shetu, tayiya moshilongo shetu, ohayi shendjwa, ashike ohatumonoko iiyemo oyindji, uuna tayi shendjelwa miimaliwa yetu mbyoka yomoshilongo shetu, nonkene oya simana, oshoka oshilongo ohashi monoko iiyemo oyindji.

Iimaliwa yetu yaNamibia oyo iimaliwa yina ongushu moshilongo shetu na okwa thanekwa aaleli yoshilongo shetu shika ngaashi omundohotola Sam Nujoma, Hendrick Witbooi oshowo aaleli yamwe ya gwedhwa po.

Muuyuni wonale aantu oya li haya kuutumba pomavi, ashike mongashingeyi, aantu ohaya kuutumba kiipundi nohaya longitha iitaafula okutenteka po iinima ngaashi iikulya, nenge iikunwa yawo.

Moshilongo shetu otu na mo oositola dha yooloka. Dhimwe dhomu dho otu na mo oositola ndhoka hadhi landitha iikutu nenge ndi tye iikutu yootate. Nonkene ngele opu na omuntu ta hokanwa aantu ohaya yi moositola moka ya ka lande omufuko gwawo gomusamane iikutu.

Monalenale aantu kakwali yena iipundi niitaafula, ashike mongaashingeyi shaashi omwa holoka iiputudhilo mbyoka hayi longo aanasikola okutunga po iipundi niitaafula paife aantu ohaya kuutumba kiipundi niitaafula.

Mopayife aantu ohaya kuutumba kiipundi no haya longitha no haya longitha iitafula oku tulako iinima yawo. Iipundi niitafula oyo iinima mbyoka ya simana oshoka ngele opweya aayenda oko haya kuutumba nokiitaafula oko haya tenteke iinima yawo.

Muuyuni wonale aantu okwali haya kuutumba kiithindi ashike mongashingeyi aantu ohaya kuutumba komatyofa ngoka ganingwa momalapi nenge nditye ngoka ganingwa po wo miiti yahongwa nawa. Aantu ohaya imonenemo iimaliwa mokulanditha omatyofa ngoka ya eta po noonyala dhawo yoyene.

Moshilongo shetu omuna iinamwenyo oyindji ya yooloka ashike oya nika oshiponga, yimwe yomuyo ongaashi oonkoshi, uumenye osho wo ooholongo. Owu na oku ikaleka kokule niinamwenyo yatya ngaaka oshoka otayi ku yonene onkalamwenyo yoye kombanda yevi

Okashina ka Bank Windhoek ano oka ATM ,oko akashina okapu oku longithwa oku keshe omukwashigwana , ohakeku ulikile mpoka wuna okuhasigwo onkene wuna oku Mona oshimaliwa shoye.